<applause> merci <crosstalk> maanaam <hesitation> <noise> boo tënkee rek ci li ñu jot a <hesitation> parce que c' est juste rek pour que ñu mën <hesitation> wasaare information climatique yi <breath> te loolu nag foog naa ne bu ñu ko <hesitation> jottalee waa Jokalante aussi il faut que ñu élargir base de données bi parce que apparemment dafa am ñoo xam ne dañuy jot message bi parce que bésoo bés nu

variement kon <hesitation> xanaa dañuy bàyyi ñoom <hesitation> yéen ñaar rek dégg ngeen interpellations yi <hesitation> foog naa comme ni ko sama mbokk bi waxee sànq première question bi <hesitation> góor gi wax na ko nee na day xaar ba jot i_nformation climatique information météo pour door a mën a dem defi yeneen activités maanaam su ma naree góob mbaa su ma naree deqi kon yooyu yëpp il faut mu am information léegi kon <hesitation> monsieur météo ak <hesitation> agriculture loo leen si mën a yokk balaa ñuy jàll si question bi si topp <crosstalk>
waaw <hesitation> jërëjëf <hesitation> ñu ngi kontaan trop parce que vraiment question yi ngeen posées wane na ni <breath> jox ngeen <hesitation> kii bi importance te <hesitation> suivre ngeen bu baax li nga xamante ne bi loolu la ñu leen wax <breath> <hesitation> <crosstalk> ñi fi jot a jaar bëri nañu mais boo xoolee bu baax ñëpp li ñu wax yëpp mi ngi tënku ci mbirum information météo bi <breath> am na ci kenn ku ne moom du def dara tant que météo waxu ko ni ko <crosstalk> <hesitation> taw bi wàññeeku na wala di na taxaw <hesitation> ma bëgg la wax <noise> rek ni la <crosstalk> météo li mu wax daanaka dafay mel ni wax na ko ba pare <crosstalk> nee nañ leen nawet bi dina teel a commencé dina yéex a jeex <crosstalk> te loolu yaakaar naa demoon nañu ci ca ca ca njëlbeen ba ñu koy wax <crosstalk> <breath> ne woon nañ leen ni que ni nit ki war na mën a jël risque <crosstalk> risque bi moom mooy lan boo xoolee ni yow <hesitation> jiw bi nga yor variété active la dafay gaaw a ñor te nee nañu la saison bi dafay gudd est ce que da nga koo war a dem nga jaayi ko nga wuti jiw bu gudd bu fekkee da nga bëgg démarré <breath> wala boog da ngay xaar ba nawet bi daw lu sori nga soog a kii nga nga nga kii quoi nga soog a jiw loolu yaakaar naa ne waxtaanoon nañu ci man ak DRDR def nañ ci communication bu yaatu <breath> waxoon nañ leen ne bu dee dugub bi nga xam ne dañ koy faroo garaawul mën ngeen ci dem <breath> bu dee mboq bi nga xamante ni bi moom moo nekk ci taatu kër yi mën ngeen ci dem <breath> bu dee xaal mën ngeen ci dem parce que gis nañ ne xaal léegi benn nawet dañu koy béy ñaari yoon ba ñetti yoon <breath> donc loolu mën na nekk waaye gerte <breath> bu ko kenn laal na ñuy xaar ba fin juillet loolu waxoon nañ ko muy wax bu leer naññ <breath> mais nag <crosstalk> ñun ñëpp ay doomu aadama la ñu kenn ku nekk ak ni ngay déggee mais comme léegi li tubaab di wax naan quend le vin est tiré il faut le boire <crosstalk> ndox mi xas na ba tuuru ba pare fi mu nekk nii an bàq rek moom moo fi sës <breath> xam nga bu ñu leen waxee bu fekkee yow nee nga da ngaa am sa tool da nga bëgg a da ngay xaar ba météo ne la <breath> taw bi arrêté na nga soog a deqi te sa gerte ñor yaa ngi bëgg a indil sa bopp problème <crosstalk> parce que boo ko bàyyee ci suuf di xaar rek pour météo wax la ni la xaaral nawet bi jeex <breath> te nawet bi desaat encore ñaari weer yaa ngi dugg ci loo xam ne xamuloo ko kon yaakaar naa ni war nañoo waajal suñu bopp jël ay mesures de de de de kii quoi d' adaptation <breath> xaw ma ay bâche la ñuy wuti wala ci biir kër yi ñu daaj li ñuy wax ay clé de séchage loo xamante ni mën nañ ci weer dugub ji wala gerte gi bu fekkee dindi nañ ko <breath> yaakaar naa ne loolu moom mooy la solution
surtout nawetu ren
dégg nga surtout nawetu ren bi nag mais ngeen xam ne moom incha allah <breath> nawet bi jeex na bés bu ñu ci tolloo dinañ ko wax waye damay ragal ne waxtu waxtu wu ñu koy wax <breath> mbaa su boobaa du fekk ni jaan ji romb ba pare nga topp ci ci kii bi di dóor <crosstalk> mbatit di dóor loolu moom mooy information bi beneen bi <breath> <hesitation> comme nu ko ñëpp waxee rek xam nga <hesitation> ñun météo structure état la ñu <crosstalk> bu doon suñu sago lii ñuy wax nii muy dem ci noppu ku nekk ci ci ci ci askan bi mais nag loolu mënuñu ko ñun <breath> am nañu ay projet yi nga xamante ne bi ñoom ñoo ñuy jàppale <breath> ñu am benn base de données bi nga xamante ni bi dañu ko yor fële <breath> base de données bi dafa am ay numéros téléphone <breath> ñooñu lu xew dañ leen di envoyé ay messages <breath> mais message bi da nga ko war yow boo ko jotee yow mi nekk tey jii <hesitation> fii ci Ndofane <breath> bu ñu fi amee benn nit toog rek ñu jox la message nga war a xam ne message bi yow moomuloo ko message bi bu ñu la ko joxee yow nga uti utilisé ko te joxuloo ko ñeneen amul njëriñ <breath> ndax météo denrhée perissable la <crosstalk> gis nga bu ñu la waxee ne la léegi légi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi dóor ay dënnu fii léegi léegi ci ci ci Mbeelakadiao <breath> boo toogee 15 minutes soo moytuwul taw ba fekk la Dakar <breath> donc <breath> ba nga ko déggee rek war nga mën a informer ki nekk Fatick war nga informer ki nekk Tataguine war nga informer ku nekk keneen ak keneen <breath> en tout cas ñun noonu la ñuy liggéeyee <breath> parce que la météo est une science qui est essentiellement comparative <breath> taw bi dañ koy topp depuis cat <crosstalk> waxu ma la fii ne dañ koy topp depuis cat di ko topp pas à pas pas à pas ba bu muy egg si <breath> lépp lu ñu leen wax rek xam leen ni même bu fekkee amul aussi <breath> dañ ko topp topp topp topp ba nga xamante ni bi <breath> dañuy dem ba am ci yaakaar ñu soog koy gis te gis nga messages yi ñu leen di jox <breath> jàpp leen ni à chaque fois bu ~u leen joxee message rek <breath> alerte boobu day fekk ne gis nañ ni egg si na <crosstalk> bi ñuy def prévision prévision mooy xamal ne la kat fii ak weer wala fii ak semaine wala boog fii ak fukki fan wala fii ak suba dara di na am <breath> mais message alerte bi bu ñu la ko envoyé rek xamal ne mbir maa ngi nii egg si na xam ngeen nan laa ko mën a misaalee ci gàttal bu ñu toogee fii ñu nekk jamonoy noor ñu jékki-jékki di séen ci fu sori <crosstalk> benn benn benn disons nit la waaye ñun xamuñu lu mu doon séen nañu ko daal mu ngi sori <breath> ñu yaakaar ne lee kat est ce que <hesitation> garab bu dagg la <breath> mais buy dem ba si yàgg nga ni hee lee du garab de kee dafa mel ni nit la quoi gis naa ko mi ngi dox <breath> xam nga nu mu la gën a jegee nag nga koy gë gë gë gën a gis <breath> bu boo demee ba gën la jegewaat nga ni ah kee de góor la <smacks lips> gis naa ko mi ngi takk ay verre mi ngi sol casquette <breath> mais bu ñëwee ba tolloo ak yow 10 mètres nga ne mu yéen kii de ndeke Babou Gningue la xam nga lu ma la wax météo noonu lay liggéeyee <breath> nu mu la gën a soree affaire bi gën a lëndëm nu mu la gën a jexee affaire bi gën a leer <breath> bu jegee nag su boobaa ci la ñuy lancer alerte bi <breath> kon ngeen jàpp ne alerte boobu bu ñu leen ko joxee boo nee xaaral ma dem dëkk ba ma ñëw nag yaa ngi yàq <breath> boo ko jotee ki la gën a jege jox ko ko kooku keneen mu jox ko keneen keneen bu ko defee <breath> bu départ ci benn nit finalement junni wala 1 million de personnes dinañ ko jot <breath> te loolu moom mooy li nga xamante ni loolu la ~u ci jublu parce que nag ñun mënuñu kenn ku nekk <breath> ñu envoyé la message si sa si sa kii sa portable mënul nekk <breath> li ñu mën nag moom mooy wut ay relais dégg nga relais yi nga xamante ne bi moom la ñu am kenn ku si nekk ñu envoyer la message boo ko jotee nga mën ko tasaare <crosstalk> voilà *
<applause> kon nga jox SDDR
<applause> waaw man de xam naa waaw <applause> waaw man de xam naa lu may wax du du bëri parce que comme sama doyen Maodo Samb wax na ko <hesitation> je pense que comme nu nga ko waxee léegi nii <hesitation> kon alerte yi surtout <hesitation> loolu day tax en tout cas béykat bi teel a jël matuwaayam <hesitation> te comme nu mu ko <hesitation> exemple bu mu joxe mooy <hesitation> vraiment vraiment exemple bu am solo la <crosstalk> mooy nu ngay jàppee alerte noo koy noo koy comprendre mooy comme kenn di ñëw nii ah nga daal di koy séen nële <hesitation> maanaam lu mel noonu kon <hesitation> lu am solo la <hesitation> sànq <hesitation> béykat bi boobu waxoon sànq léegi-léegi nii <breath> kooku t(amit vraiment <hesitation> ku ñu war a jaajëfal la parce que moom bien que information climatique bi rëccoon na ko waaye très rapidement jël na matuwaayam mu dem fële daw gaaw ut ñëw indi bâche <hesitation> def ko si kii bi <hesitation> si gàncax gi ci récolte am bi ngir kiiwam yi bañ a gaaw a yàqu vraiment tamit ñu ngi koy rafetlu en tout cas ci gaawaay bi ak disposition bu nga xam moom la jël ren ji vraiment kon ñu ngi xaar yeneen questions yi

<hesitation> <hesitation> <crosstalk> macha allah

waxtu
waxtu

<crosstalk> voilà très bien c' est important

waa <crosstalk> <applause>
man moom directement laay wax ci wolof ndax ñi may interpellé la <crosstalk> <hesitation> Jean Noël Diouf la animateur Caritas <crosstalk> bon li ma ci bëgg a wax rek ma koy wax <hesitation> <applause> monsieur Khoule <crosstalk> sama question yow la concerné <crosstalk> parce que ñun dañoo gis ne cycle yi ñu yor 90 jours lañ ci wax <crosstalk> muy ceeb bi <hesitation> mil bi ak arachide bi <crosstalk> léegi ci biir loolu nawet bi gis nañ ne dina gudd ndax am na ay mesures d' accompagnement yoo xam ne prévoir nañ ko pour semis yi loolu benn question la
mesure d' accompagnement pour semis yi ah
waaw ndax <hesitation> yaakaar naa ne <hesitation> gàncax gi tamit ñu bàyyi ko ba mu ñor te amuñ ci solution aussi dana xaw a nekk jafé-jafe ci béykat yi <crosstalk> monsieur Gningue vous vous êtes inves investi ci <hesitation> wàllu ceeb bi
<hesitation> <hesitation> wax dëgg te loolu bëggoon nañu xam lan lañ ci parce que cas !fra la
<breath> bu ñoree fii ak octobre te amuñu solution tamit yaakaar naa ne <hesitation> projet bi lu mu ñafe <hesitation> at <hesitation> ren jii yëpp boo moytuwul dina suux si biir ndox mi <crosstalk> ndax loolu <hesitation> seen i services am na prévoir nañ ci dara wala
am na pexe ci wàll woowu
waaw ndax am am ngeen ci pexe wala <crosstalk> loolu cadre la beneen bi mooy gis nañu ne yeneen <hesitation> nit ñi béy nañu xaal mal constat bi ma ci def mooy xaal bi yàqu na xaal yu bëri dañoo nëb
waaw <noise>
xaal yu bëri dafa nëb ren <crosstalk> loolu tamit <hesitation> concernant <hesitation> météo bi yaakaar naa ne war nañoo gën a informer béykat bi ci <hesitation> cycle yi li li muy béy pour mën a jëriñu ngeen baal ma àq <applause>

<applause> waaw <crosstalk>

kon <hesitation> SDDR ak <hesitation> météo dégg ngeen vraiment li <hesitation> les les questions possibles ak les réponses yu ñu fi wax yëpp ah ngeen tënk rek parce que gis nañ ne monsieur météo nag dafa kontaan parce que gis naa sànq ba tey moo ngi jël portable bi rek ndeysaan di wane naan he gis nga lii la ñu prévoir quoi xam nga ñoom ñooy saltige yi <crosstalk> mais loo nekk nekk saltige nag xam nga ne aussi man aussi loo ma jox si kii man da ma koy traduire ci séeréer te foog naa ne kon <breath> ñu bàyyi kaddu bi rek ak SDDR <breath> bu waxee ba pare rek ñu jox Maodo après ñu jox <hesitation> Babou vraiment ñu tënk rek <hesitation> waxtaan wi
<crosstalk> voilà merci <hesitation> directeur <crosstalk> <hesitation> en tout cas ni ma gisee nii <hesitation> nit ñi vraiment interessé nañu <crosstalk> ci émission bi <crosstalk> gis naa questions yoo xam ne posées nañu ko <crosstalk> ak si débat bi <crosstalk> gars yi essayé xool nan la ñuy trouvé ay solution <crosstalk> ci loolu <crosstalk> <hesitation> man <hesitation> am na question buñ ma posée fii <crosstalk> am na question bu ñu ma posée mooy ci wàllu <crosstalk> <hesitation> ki posé question bi donc wax na affaire <hesitation> ren ji bi nu mu demee ak nu mu teelee taw <crosstalk> ak <hesitation> pratiquement boo xoolee <hesitation> gàncax gi lu si ëpp dina ñor ci diggante si digg nawet bi <crosstalk> loolu nekk jafe-jafe bu mag a mag a mag <noise> waaye loolu man lu ma siy tontu mooy état bi <crosstalk> ah <noise> actuellement nii <noise> prévoir rul benn mesure d' accompagnement <crosstalk> parce que ni ma ma ko comprendre mooy <hesitation> état bi indi ay matuwaay ay matériels wala nangam clé de séchage wala yooyu bâche wala je ne sais pas yeneen matériels yoo xam ne <crosstalk> turu loolu waaye loolu moom sa dëgg dëgg dëgg pour l' instabat ah état bi kiiwagu ko prévoir ko <crosstalk> moo tax lu ma wax mooy <crosstalk> <hesitation> il faut que <hesitation> information climatique bi <crosstalk> ma wax depuis sànq ba léegi <crosstalk> man da ma yaakaar rek loolu bokk na ci li koy saafara <crosstalk> da ma koy bamtuwaat rek <crosstalk> mooy yow bu nekkee avant campagne bi di jot <crosstalk> ah déglu nga météo météo nee na ren dina teel a taw te taw bi di na gudd yow fexee ba yow ah <crosstalk> <hesitation> soit wut <crosstalk> <hesitation> ji boo xam ne cycle bu gudd la <crosstalk> bu nekkee gerte par exemple wala dugub nga wut cycle boo xam ne maanaam <hesitation> cycle bu gudd la boo xam ne <crosstalk> même yow bu nekkee <crosstalk> <hesitation> teel na taw <crosstalk> yow <hesitation> fu ngay góobee wala fu ngay deqee day tombeeg <crosstalk> en tout cas nawet bi jeex <crosstalk> ay côté fin octobre le 15 octobre <crosstalk> mais bu nekkee da ngay wut <crosstalk> variété boo xam ne <crosstalk> ah kii bu gàtt la cycle bu gàtt la <crosstalk> kooku di nga am jafe-jafe parce que boobu <crosstalk> day ñor ci diggan ci digg nawet bi <crosstalk> bu boobaa di nga am ay jafe-jafe moo tax information climatique bi <crosstalk> ah <crosstalk> <hesitation> doo leen xaar ci biir nawet bi soog ko déglu <crosstalk> mais avant camapgne mbéy bi di tàmbali ci ngeen di déglu bu baax a baax météo ah ci ngeen di am wut information xool ren nawet bi <crosstalk> ah nan lay tëddee <crosstalk> ah comme <crosstalk> comme ni ngeen defee satige yi xam nga am na dëkk séeréer yoo xam ne saltige gi day wax <hesitation> ne waaw ren nawet bi nii lay demee nii lay demee <crosstalk> fii nag météo saltige moderne la <crosstalk> kooku daal boo leen ko déggee avant nawet bi di affaire yu bëri kon <hesitation> du leen bett <crosstalk> ak tamit beneen bi mooy tamit <crosstalk> <hesitation> wax naa la léegi ci choix yu variété bi mooy tànn variété bi <crosstalk> ah <crosstalk> soit nga tànn variété bu gudd <crosstalk> soit tànn variété bu gudd boo xam ne <crosstalk> kon campagne bi buy jeex day fekk kii bi tombé si wala peut être <crosstalk> beneen stratégie mooy <crosstalk> bu nekkee ne da ngaa am variété boo xam ne kii bu gàtt la cycle bu gàtt la <crosstalk> kon na nga décalé dagg semis bi <crosstalk> bu nekkee dugub la da ngay jël bu nekkee par exemple ay juróomi hectare ngay béy <crosstalk> xëy na da ngay fexe jël benn hectare bi def ko faru <crosstalk> mais yeneen hectare yi nga def ko semis direct léegi nag nga décalé date de semis bi comme ça bu ko defee yooyu 4 hectares yooyu <crosstalk> buy ñor day tombeeg nawet bi jeex doo am ay jafe-jafe <crosstalk> léegi problème mu pasteque bi <crosstalk> mooy problème xaal bi <crosstalk> <hesitation> c' est vrai que xaal bi ren lu bëri yàqu na waaye état bi actuellement nii mu ngi indiwaat xaal <crosstalk> ci seko yi <crosstalk> kon képp koo xam ne bëggaat na ay jiw <crosstalk> <hesitation> jiwu sa xaal pour <noise> pour ji ko boo demee si seko yi <hesitation> xam naa <hesitation> au niveau de Fatick département Fatick <crosstalk> opérateur bi xam naa normalement semaine prochaine la koy commencé andi <crosstalk> waaye amoon na <crosstalk> <hesitation> quota boo xam ne jot nañu ko andi waaye defe naa 3 villages <hesitation> 3 communes la woon <crosstalk> ùmais lu si ëpp nag xam na à partir de semaine prochaine wala fii ak ay 10 jours <hesitation> quota boobu di na ñëw kon ñi nga xam ne seen xaal yàqu na <breath> mën nañ delluwaat ci seko yi mën nañu fa am kii semence xaam voilà loolu moo nekkoon man sama kaddu <crosstalk>
<applause> <hesitation> waaw kon <hesitation> damay sof samay kaddu ci <hesitation> fi <hesitation> Pape Momar Khoule daanelee rek <crosstalk> <hesitation> di wax ne ñun daal wax dëgg yàlla ay météo la ñu <crosstalk> ñun normalement sax sob rek moom moo ñu kii mais waruñu woon dugg ci ay problème mu ay ay semence ak ay wax dëgg yàlla waruñu sax di kii <crosstalk> mais ñun li ñu mën mooy joxe une information climatique <crosstalk> alerté dégg nga li ñu mën mooy wax leen ne leen <breath> nawet bi dafay teel a commencé day yéex a jeex nawet dafay yéex a commencé day teel a jeex et cetera et cetera mais léegi loolu bu ñu ko defee ba pare <breath> comme c' est un outil à la prise de décision <crosstalk> loolu bu amee nag léegi yéen ak ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo ŋànk agriculture bi yéen yéen a war a xool léegi ban pexe moom mooy li nga xamante ne bi moom la ñu war a jël <crosstalk> mais ngeen jàpp ne ñun li nga xamante ni moom la ñu war a def mooy informer <crosstalk> def nañ ko alerté nañu aussi à temps <breath> te man ma xamal leen ne aussi comme ni ñu koy defee nii ci àll bi di def ay xoy <crosstalk> ñun dañuy def sunu ay xoy de ma xamal leen loolu de dañuy def ay xoy parce que dañuy def dañuy def lël lël bi moom mooy chaque année <breath> dañuy xool dëkk yi nga xamante ni réew yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci CILS yëpp <crosstalk> dañuy dajaloo experts yëpp ñun ñëpp ñu daal di dajaloo chaque année ñu dem ci benn réew <crosstalk> <hesitation> daaw ñu ngi woon <hesitation> fële Bamako <noise> ren jii Abuja la ñu dem Nigéria daje fa toog fa fukki fan kenn ku nekk taxaw indi sa liggéey ñu waxtaan ba jubóo ci kaddu loolu moom mooy li nga xamante ne bi bu ñu ko divisé <breath> day concerner Afrique Occidentale yëpp kon ngeen xam ne affaire bi nekkul ay kii quoi ay làmbatu xam nga la dafa nekk li nga xamante ni bi fu wóor la ñu ko teg ay résultas scientifiques la nag dégg nga mais fu wóor la ñu ko teg <breath> mais ngeen jàpp daal ni information scientique boobu information climatique boobu <crosstalk> <hesitation> c' est une information avérée <crosstalk> et wax dëgg yàlla ñu leen di ñaan encore une fois ngeen <hesitation> jox ko gëdd di ci bàyyi xel ndax dafay tax ngeen mën a aar seen bopp <crosstalk> aar aussi seen <hesitation> seen ay jumtukaay aay aussi aar aussi <crosstalk> <hesitation> liggéey bi nga xamante ni bi di di ngeen ko mën a sécuriser loolu daal mooy li nga xamante ne bi moom laa ci doon dolli <breath> di gërëm ñëpp di sant ñëpp <crosstalk>
<noise> joxal <hesitation> Babou

kon <hesitation> <hesitation> góor gële sànq DRDR kii SDDR moom dafa ne dafa am ay attaques yu ñu gis si <hesitation> si gerte bi waaw

<hesitation> <hesitation> <crosstalk> kon <hesitation>